Wetin be de biggest fear wey farmers get when dem dey work for field de answer be sey many pipu or farmers dey always fear of this um wahala farmers wey dey work for field dem dey get plenty fear wey dey disturb dem for mind. First one na rain wahala if rain no fall when e suppose fall casala fit burst crop go dey food no go grow well. hunger go knock and de concern be sey if rain come too much, e go spoil everything. flood go carry farm go. all de work go waste and another fear be pest and disease. dem small small insects go just dey chop leaf dey destroy crop. sometimes disease go catch plenty plant and everything go die finish. farmers go must dey look like film dem go just dey look like film in de fid to watch their crops against um this disease and pest dem still dey fear thief thief fit just come um after farmer don plant wetin im plant for im farm, so thief go just come; when de farm don ripe, dem go sneak enter carry wetin dem no plant. farmers go cry because of e don lose wetin e plant for im survival; all im hard work go just waste. then again another thing wey farmer dey fear be sey, dey dey fear wild animals. wild animal fit just enter and just scatter their farm spoil and destroy every crop wey dem plant. for bush side cow, goat monkey or even elephants fit enter farm scatter everything. all de corn yam tomato dem go just chop dem all finish so at de end, farmer go lose another fear again na money when farmer no get money farmer no go fit um get fertilizer e no go fit buy seed wey e go use take work for farm so um if bank no gree give dem loan, government no support dem, so how all de farmers go survive and um de fear be sey, another fear even if farmer withstand all those thing and successfully get im crops and harvest everything wey im want he go fear of market say whether dem go buy or dem no go buy um. um after all de sweat wey de farmer don don suffer, if nobody come buy their crop or price come come down maybe when e get im crops sey so so so amount, so as he go market, de tin de price come come down, so na serious heart break for de farmer. so all dos things na wetin farmers dey fear um When he work for for farm he dey always put all those thing for mind na wetin be de fear be that. Thank you

Answer to de question which say um you ever see person wey pic for farm injury? yes I wan tell una about somebody wey I see for farm. that day sun hot like fire. everybody dey work dey clear grass dey plant seed. na so one young boy like de name be say Im name Namudi e carry cutlass dey cut weed. as he dey rush dey work, de cutlass slip for im hand now he cut im own leg blood just begin flow anyhow for im body. fear come catch everybody for de farm. Mudi, de boy begin shout help me oh help me oh e go die oh e no even fit stand up again im face white im body dey shake everybody panic some people run go carry clothe to press and de wound. some dey shout, some dey pray one old man wey sabi first aid go come rush come come tell de boy say make everybody calm down, calm down. first thing wey de man do na he come stop de blood tie de blood to de leg with piece of clothe, so that so that de blood go come stop small small small small. body come calm down dey come rush go um one clinic wey dey close to de farm. so nurse come sew de wound give am medicine. so as e give am medicine e come sleep, come rest everybody mind come calm down. so wetin I wan advice my farm pipu be sey, when we dey farm, make dem always dey know sey na person wey dey alive, na im dey farm de next day oh.

De question wey sey he gets any farm injuries pipu believe sey na only traditional healers fit treat am. my answer for de question be say na yes some kind of farm injuries dey wey pipu believe sey na only traditional healers fit treat am for village. if snake bite person for farm some pipu no dey even rush go hospitals. first dem go sey carry am go Baba place baba sabi snake medicine so that he go fit heal am. dem believe sey baba go get special leaves and charm wey go neutralise and remove de poison sharp sharp for im body even for cutlass wound or motor accident in of wound no dey heal quick dis village pipu or traditional pipu go sey um e be like sey na spiritual injury oh. e be like spiritual problems so dem go carry am go herbalist make dem mix leaf roots and make prayer for am sometimes dem believe person fit wound on farm because of JuJu some dey even sey enemy don set something for me na wetin pipu dey even talk for if person wound for farm be that if snake bite am or e fall or e hit something or something enter im leg or im hand dem go sey na Juju so me myself even too like this. I just see one old farmer wey fall for farm im leg come swell up de doctor try treat am but de swelling no gree go. so dey come carry am go one herbalist for im side for near de bush after some days with special herbs and prayers de swelling come reduce so no be sey modern medicine no good oh but for some community, dey trust traditional healers strong well well. dem even go sey no dem go dem go sey that that na our forefather na our fore fathers na im dey do am pass, dem dey do am pass oh. dem believe sey their forefathers na im dem believe in so and dem no go believe modern medicine. why other farmers wey dey don dey for city so most of dem don dey mix am sometimes dem go use um modern medicine sometimes dem go use traditional medicine. so pipu dey respect our science and culture we respect our culture because farm life both dem fit save out life depending on which of de problem.

De advice wey I wan give young farmer make dem stay safe and handle emergency on farm my people my farmers and those wey dey work for farm farm farm work e dey sweet but e get plenty risk wey person suppose sabi first One: na make you dey always wear correct clothes, boots glove, cap: no be for fashion oh, na for protection. if you dey clear bush, make sure sey you cover body well because snake fit hide for grass and other place wey dey close to farm. even insect mafi bite you were e no suppose bite you. Second: na respect your tools: cutlass, hoe like dem tractors all of dem, na dangerous um tools if you play with dem, dey fit injure you. so you fit sharpen your cutlass well but no dey rush anyhow when you dey use am. when you dey use your cutlass, no dey use am anyhow and no dey rush di farm. another one is of rain dey fall, no force yourself go farm when rain is, when rain dey fall. wet ground fit make you slip. thunder self fit strike any person. always keep your make you always dey keep your first aid close to de corner of de farm. simple thing like um bandage antiseptic um antiseptic those liquid um something wey we go fit use wey go take suppress your wound and pain like medicine. e go fit safe life before help fit come. if accident happen no dey shout up and down. no dey shout up and down you go remain calm and if de blood too dey flow or bone break no waste time just rush go clinic.

Question wey I wan answer how farmers wey dey know when dey are too um fatigue which means um whether dem dey lazy or dem don tire for dem to continue work. so farmers sabi when body don tire well well for farm work. first na sign of um heavy breathe wey dey don dey breathe heavily so na sign of sey farmer sey farmer don tire or suppose go rest. so if farmer dey bend small small to weed de farm but e dey breathe like but e dey breathe like person wey don race, so e mean sey him body don tire. he don tire another one be sey um de farmer hand go dey shake go dey weak like when e dey use cutlass. e go heavy am like big stone even how wey small for for before go come be like sey na na log wood wey dey dey heavy for handsome pipu go dey see double. so when farmer dey farm and e look don tire or maybe young ones wey dey for farm wey dey like so dey go go dey don lazy so dem go dey look dem go dey see double and if dem dey see double maybe because of maybe dey don start to dey hungry dey need food so sun go dey shine maybe but dem go dey feel cold for body so that one na another side. when sun shine and farmers say dey feel cold for body so na serious warning signs be that so make you drop de tool and go rest. so old farmers dey talk say when sweat dry when sweat dry for body and again de body dey hot you go dem go always advice make de person comot hand for de farm. make e go rest sometimes sef person go just dey work slow like tortoise without him dey know sey na so him waka because of de tiredness or hunger so so. When farmers um dey lis ten to de body because if farmers collapse for bush who go carry am plus maybe nobody dey na only him or de person dey wey dey dey farm together e no dey too close sometimes, na big farm dem go dey farm so one fit dey far far far far away. so before him go come and he don collapse e go dey hard to give am de necessary de thing wey you suppose give am make you take um make make you take survive before dem go fit carry am go either herbal um traditional means or um clinic. so this one na so e dey take know sey body don tire and na so we take survive to farm another day.

De answer to question wey say wetin be de method wey people use to regain strength after a long day of farm work? so de answer be sey, first na good food for farmer. you have to eat good food after farm. Wahala! women go prepare correct pounded yam with egusi soup. some go prepare tuwo and moringa soup wey hausa dey call um wey hausa dey call um miakuka. this na because solid food like tuwo and pounded yam and soup go give de body strength for im to work well for farm another method na to drink kunu or zobo. kununa na local drink wey dem make from millet or guinea corn and this na food wey dey give energy for body. some people also dem go soak bitter leaf for wata, dem go come drink am small why because bitter leaf dey clean blood and dey make body fresh after any work. sometimes again dem go boil special leaf wata then when dem boil de special leaf wata like scent leaf, or lemon grass we go take am or use am baff. after we use am baff, after dem use am baff de hot lead wata; body go come relax, after de body relax after de body don relax, dem go find small shade dem go lie down for mat. so Wen dem lie down for mat,- maybe under shade or tree so wen de breeze go dey blow and dem go come sleep correct even sleep sleep wey be sey wen dey sleep like this, e beta pass sleep wey we sleep for inside hotel or AC or de farmer. dem receive fresh air from around de farm or from around wey dem sleep because normally trees dey always dey close by and na so body go come ready for our farm work de next day.

Answer for de question wey say, “you don ever seen person collapse for exhaustion?, dat is person wey over tire wey wen e dey farm. So wetin happen after den?”. Yes oo, I don see person wey collapse because of serious tiredness. Na during dry season. Everyday, during dat day everybody dey rush to harvest maize before rain go fall or make rain spoil their harvest. Na so one group of man, one young man, Musa wey get strong body dey carry bag of maize up and down. After, after sometime at first we dey hail am, “strong man, iron man” but small small we notice sey his footsteps don slow, sweat don full im body like sey dem put am for water. So before we know we just here “gbam” for ground. Musa just fall for ground like log of wood. Everybody con shock. Some um pipu run go carry water, one old man dey shout “open im cloth, open im cloth, make all de water enter inside”. Another elder dey wave leaf make breeze turn am as make breeze touch am. Dem quickly raise im leg small, pour water for him, for im face. So small small he begin to blink im? eye. Pour water for im face but im mouth no fit talk well. Den, dey know sey na serious exhaustion because of dat heavy load wey im dey carry. So dem come carry am go shade, under big mango tree. Give am small water and after small dem come give am small kunu make e sip for him to come regain his strength. So for dat place e come let him rest. So I advice my fellow farmers wen dem dey work, make dem dey try rest because of serious tiredness and wetin e go cause dem.